Empologoma dhiri kumuti ghangulu kunsaga dhiri mulangi eya kisitaka emiti giriku ebikola ebyakiragala.

Amaato gali ku nhandha ebizimbe ebya kalinha biri mu langi eya kisitaka ebindhi bighanvu ebindhi bimpi amaadhi gali mu langi ya bbulu.

Endhoki dhiri kukisasala dhirina amaghagha ameru ekikina kilina langi endhurugavu neya kyenvu ekisasala kya langi ya kyenvu .

Abaana balikugya kwiisimero ni gaali bambaire yinhifoomu endheru ghansi kisitaka sitaka emiti gya gulwini.

Omukazi ali kufumba eidhodho ku sigili ali kwongeramu mmunhu, ekisandhikilo kya kyenvu ate nga ekilimu omunhu ki myufu, sigili ya kisitaka.